Paarkonni hawwaasaa gidduu gala eegumsa naannooti. Mukkeenii fi biqiltuun paarkota keessatti argaman gaasii kaarboondaayii'ooxayidii ofitti fudhachuun oxiijinii qulqulluu nuuf kennu. Kunis jijjiirama qilleensaa to'achuu fi ho'a magaalaa keessaa hir'isuuf gargaara. Magariisummaan magaloota keenyaa lubbuu jiraattota hundaaf wabiidha.

Haqaa fi mirga namoommaa yoo jennu namoonni qaama midhamaa irra gahe dandeettii dhabuu miti. Isa kaanis carraa barnootaa tajaajila hawaasaa argachuuf mirga namoota kaawwaniin walqixa qabu. ijaarsa qamoo, tajaajila geejjibaa fi odeeffannoo keessatti isaan giddu galeessa gochuun barbaachisaadha. Walqixummaan isaanii eegamuu qaba.